Ma eni kono tye bim bim enini kono dong ocito ki tii yec kume dong tye col ka mukene tye matar bim eni kono tye i di lum bim man kono tye ka cam

Ma eni tye lagwar, lagwar egini kono gitye mapol lagwar eni kono gitye i dye tim lagwar egini kono gitye ka wot i layin lagwar ni kono gitye madongo ma tino bene tye.

Mego ma tye ka tedo mugati mego enini kono tye ma obedo abeda piny en tye ma oruko kala ma blu en kono tye ma oruko kor bongo ma yelo ma okwico kwar kwar ingute bene tye gin ma oboyo makwar.

Eni kono tye latin awobi, awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo taya. Taya eni kono tye ma kitweyo malo, awobi eni kono tye ka pwonye.

Man eni ni tye ot bedo otacel tye ma kiyubo wiye ki lum ki acel tye ma kiketo bati i wiye odi aryo eni weni weng ki tiyo ki tal kayaba ki rwado daba i kore.

Enini tye atura atura enini tye ma leng tutuwal atura enini kono tye kala mayelo atura enini kono kala tyene tye kala ma alum alum idyet atura ni kono tye anyai macol mayadi kamukene tye yelo yelo ma opye i ye.